Enyamaishwa etuura omu kishaka erikukunda kweshushaniriza nk'abantu eri omu rangi erikwiragura etembire omu miti kandi eriho neeronda ebyokurya eriyo n'erya nana obunyatsi obwa kinyaatsi enyamaishwa n'etamburira aha maguru ana kandi ekikorwa kyayo aha maisho ekozirwe nk'omuntu.

Obukooko oburikuriibwa abantu ningashi ensenene ziri omusefuria Kandi bariyo nibazikaranga barikukoresa akiiko akakozirwe omu miti ensenene ezi neza kinyatsi ezindi neza kyenju Kandi ninyingi munonga nibateekamu nana omwonyo baba nibazisiika Kandi niziriibwa abantu.

Omuteezi w'amatafaari ariyo naateeka itaka omu katiba aku barikuteereramu amatafaari aha rubaju hariho efuka hamwe nana agandi matafaari aganikire aha mushana kwenda ngu goome, eri eitaka niririgamu amatafaari agu barikwotsya kandi nibagihamu eky'okwombekyesa enju

Omu hiika y'ebihingwa, omushaija ariyo nakuura omuceri kuruga omu musiri gwe. Ayezirikire ekitambaara aha mutwe Kandi ajwire akasati ka bururu, aribatsi omu maizi Kandi agamwe gari omu itaka ryeye Kandi n'omubihingwa bye ebyariyo nasharuura.